Nyɔnuvi ɖetugbuia do awu dzeŋ yi ke do ashi ɖe akpa ɖeka, eye eƒe ɖa hã yi akpa ɖeka, yi ke ko nane tso eƒe nu gbɔ wole yibɔ, Amehawo dome le afima.

Amehawo nɔ afi yi ke nee ɛɛ amewo nɔ bɔlu ƒom le. Ke nyɔnuwo nɔɔ awu dzẽ kple agodi yibɔ me. Ke ɖeka nɔ yame eye wòka ashi abe aƒo bɔlu ene.

Amehawo wonɔ anyi ke ɖetugbi ɖeka tsi atsitre ɖe wo dome lé kplɔ vi ɖe yi ke.., agbalẽʋiwo le edzi yiwo nɔ nu ƒom ɖe mɔƒonu me yi ke le ameha yiwo katã dome wòle.

Exɔ ʋɛ̃vi ɖe me yike abe dzodoƒe ene, nuɖanuwo le afi ma. Ɖetugbui vi ɖe hã nɔ emɔ dzi yike nɔ agba me klɔm le etsi te, edo awu gbemu mumu.

Ameha ƒe aɖewo nɔ anyi ɖe ekplɔ ŋuti yike akpɔ be ame ɖeka tsia tsitre nɔ nu kom eye mleawo hã nɔ nukom kpli le wòƒe dɔmɔdzi le Ele ekplɔ dzi. Gbemu ƒe dzesiwo le ekplɔ dzi hã.

Dɔnɔ aɖe mlɔ anyi ɖe dɔbadi yi ke woda dɔnɔtsike kle eka aɖewo yi ke wotso nu ŋɔtsi nɛ eye dɔnɔ yiwo ke kplɔe ɖo wotso nu ta kple tɔwo katã.

Nuƒomɔ̃ geɖee yi ke woɖo ɖe Yevu aɖe gbɔ nɔ nutsotso xɔm eye atsiƒuƒuwo nɔ wo megbe. Exɔ kɔkɔɔɔ ɖe yi ke nye aŋutiɖiɖi hã nɔ etame.

Ameha aɖewo yi ke eɖewo womedo awu o, eɖewo do awu eɖe do avɔwu dzikplanyi kple kuku eye eɖe hã do awu ʋi ɖe dziƒo, eɖe le zɔzɔm ɖe akpa aɖe, eɖe hã le nane lém le domeza.

Exɔ me yi nyakpɔ aɖe yike wodzraɖo, seƒoƒo ʋɛ̃wo le gli ŋu, eye ekplɔ ɖeka le zikpui ʋɛ̃ woame eve me. Ekplɔ bubu le akpa ɖeka yike seƒoƒo gbemu le edzi kple kɔpu. Agbalẽwo hã le akpa ɖeka ne, zikpui nyakpɔwo hã woli yke wode suɖui ɖe eme yike wònyakpɔ wo…

Amehawo ƒo kɔ ɖe ame ɖeka yike nedze ŋgɔ do awu dzɛ̃yike nɔ ebexɔ gbɔ eye nàkpɔ be ati ɖeka nɔ ebexɔ mɔnu yike nelé bexɔ ɖe dzi.

Nyɔnuvi dze aɖe yi ke ko enu xɔ eƒe ŋɔti le bɔlu ɖe asi nɔ awu ʋi kple blu me ke amevevelia nɔ gbemu blu me yi ke wonɔ etsom ne bɔl la.